Chisaali chilimo misaala, misaala jaleya mungaji migali nenga chikuminana naabi nenga chisaali chene chibalayi nenga lugudo lwabitilako muchisaali mwene lwe litaka, lugudo lwabitilamo lwe litaka

baana bemile kulugudo bandi basitamile bandi bekaale bandi bemile kulugudo basitamile kulugudo bandi bali mulugooba, mulugooba mwene muligamo bunyaasi, buligamo bubisi nenga bilala bwayoma, umwana omulala asamile mukanwa e'mele chigele chidwena, agwatile ku kugubo kwa'yellow nenga ba gundi e'mele i'nyuma yebache daayi kulugudo nenga asitamile mulugooba, kutuulo kwene kwe lugudo kuliko misaala, guliko misaala ne bunyaasi nenga mumu gwakasile.

Zimbuusi zili kulugudo ziliko zidima ziliko zigendela kulugudo zindi zili Kulubuka zili kudima zindi ziliko zigenda zindala zitandalafu zilimo ni buwaanga izindi zimali izindi zimali zilimo ni buwaanga nenga zili kujendela kulugudo lwe litaka, kutuulo kwene kwe lugudo bunyaasi buliko ni jimisaala jabonekele daayi yene nenga mumu gwakasile

Umuseza wimile mumukyele, wa'ambile kyikapu nenga wibuwele kyitambala kyiwanga imutwe, aliko ni bunwanwa wemile mu mukyele gwene niyo gwanile busa, nenga idayi mukyele gundi guliyo gwaneta, gamiliya mukulu, ni kutulo kwene idayi misaala giliko ni mungagi mwabonekele mwakuyukile, nenga mumu gwakasile mukyitangata mwene mwesi babyala muchele.

Baatu bali kulyaato lyebisaala nenga ba ba bakulu bali babili ni umwana abonekele a'gati nenga kebali kuboneka mumoni nenga kumezi kwene kunyanza kwene kuliko kubyengabyenga chisisa chelilyaato ni che'babaatu bene bali kulyaato chabonekele mumeezi nenga umulala enyusile mugango ali kokuba meezi ugundi awambile kasaala ali kulooba tsi'ngeni

Inguje ikulu yaangala yamaliya mumoni nenga iliko ne gamoya mawanga eh ya ilikuwambaka ili kumoota kaguje kene kajeche kene yakaambile mubijele kaguje kajeje kene katandala mumoni kubisigamo ne kumakutu nenga kachikutula bulayi mooya nenga kaligako moya mamali nenga esi zinguje zene zikaale paawo bunyaasi nenga idaayi bunyaasi bwabonekeleyo ne gumumu gwa kasile gwakasile ne kunguje ikulu yene ne bunyaasi idani niye ezi zikaale yene.

Bakasi babili baliko bajendela kutulo kwe lugudo ni umwana umujeke, umukasi umulala wa'ambile umwana mu mukono mukono munyelezi amemele gundi mu leso kumugongo, mwe naye webowele ileso wasudile niziku zindi ku mutwe gundi asudile kyikapu a'ambileko ni ziku weboyele ileso iya green baliko bagenda nenga mumu gwadubukile, idaayi yene aliyo umutu emile mugusaala mwisina ni gimisala gindi gili kutulo kwene kwe lugudo migali gityo nenga mwibanga mwakwerukile bu namufeeli buligamo budambi buti.

Baatu babili bali kulyaato kumeezi umulala ahambile mugango mugango gwene mubalayi gwesi ali kukubila meezi niye lyaato lyene lyebisaal lijendele kumeezi gundi atusilemo kyangagi aliko aduma katima mumeezi alobe zinyeeni katimba kene kabalayi nenga meezi gene giliko gabyengabyenga ni buwanga buliko kyisisa kyene kyelilyaato kyabonekelele imaso kuturo idani yeneyene zinzu zabonekele ziliko zimesamesa ni gimisaala naye giligayo.

Bana badatu bemile adwela nenga umusinde umulala waambile mupila mukwawa awaambile mungoto mwomukana umukana wene agwatile kateteyi katandafu nenga baliko bemuna umwana gundi Ali’inyuma nenga idayi inzu yabonekele yegamabati ga brown nigu mumu gwakasile, gwakasile ni kubana kwene.

Baseza babili bali ku lyaato. Lyaato mwene lye bibaawo nenga boosi babulemu byangaji basigazile busa zipale, bagwatile busa zipale zindeyi nenga bakukuba meezi ku nyaanza kwene baliko bakubila migango nenga mumu gwakasile ni kumeezi kuliko ku kumasamasa basiya mwene be mu lyaato mumu gwabya gwabakasiliko.

Zinzofu zili mumezi zili kijendela mumeezi zikulu zindi zilimo zinjekye zikulu zatula ni zinziga imunwa zinziga zene zaleya ate ziwanga nenga kutulo kwene kwegameezi kuliko misaala ni bunyaasi idayi wene naye misaala giliyo ni kadinga kabonekeleya

I'sowani imwaanga iliko bilyo, iliko kabichi aligamo zinyanya, kwabako ni zinyama, kwabako ni gumuchele bekasile Ku sawani wene mwaanga nenga buwaanga bwamulikile kubilyo byene

Baseza babili bagwatile misawu kumugongo ni zingaato ni zi kofila umulala wagwatile ni zigalubindi zimali agwatiĺe ni kasawo kandi mumaaso katandalafu ,uwemumaaso wene wasudile i'camera balikobajjendela ku kyigudo kyene kye litaaka nenga umwana naye Ali ku kyigudo kyene inyuma agwatile kyipaale kyinyipi kyi kyimali ni kyangazi kye blue asudile ni bitu mukapapula Ali kujjenda nenga kutulo kwene kwe lugudo kuliko bunyaasi ni gyimisaala nenga mu misaala mukulala alimo umuseza gundi naye agwatiĺe ikofila agwatile ni gusawu gumali a'ambile kashendo mukono emile, nenga mu mumu gwakasile mugali, gwakasile ni mu'bisaala mwene

Umukasi agwatile i'ngubo i'ntandalafu waboyile ni leso i'mutwe atele a a asudile bafu, bafu yene ilimo zisawani ni bikoopo ni chikubo chisi asimulila nenga i'bafu wene ya blue ali kujenda nenga mumu gwakasile, gwamukasile mumugongo

Inyanza ilimo mezi, mezi gene magali nenga kutulo kwene kwe nyanza i liwo batu bemagileko mu muzi mwene nenga esi mezi gene gali manyipi, ni idaayi yene batu bayombeka zinzu kutulo kwene kwe nyanza zinzu zene zingali zene bayiyaka i rangi i wanga ziliko ni gamabati nenga zisi- zingali zene zi gorofa ni idaayi yene nayo lukungu lwabonekeleyo ni mwibanga mwakweyukile bu namufeeli bulimo budambi buti nenga mumu gwakasile ku nyanza kwene ni kutulo kwene kwe nyanza.

I'goonya ili kutuulo kwe kameezi yasamile mukanwa yasilile mumezi mwene nenga yakalata mubili yasamile makanwa iliko ni jimigele janeta nenga kutuulo kwene kwe inyanza kakumu Ka kasile ko ni binyaasi biligawo ni jimiguma jelitaka jayebikaga jiliko jayima

Baana babili bosi bakaana bayabagile bulowo kulwanyi, umulala wagwatile kyi kyigubo kye blue ugundi kye kye purple nenga idaayi yene buyu buliyo bugaali buti bwe bunyaasi ni gusaala gwabonekeleyo ,mungaaji mwakweyukile ,gamumu kagasagileko nenga umutu ugundi emile kupi yesi yeai buyu bwene buli

Zisolo zingali zityo nenga zilimo buwanga ni bumali nega ziliko ni gimyooya mwigosi kungazi kwene zamaliya imunwa ziliko zijenda nenga hawene mumu gwakasile idayi lukungu lwabonekeleyo nega zili zingali zityo nenga hawene mumu gwakasile ni binyasi biligwo bidebiti atee byayoma

Umukasi abuwele ileesu mukyibuno agwatile ni a geogi mumilo atundulako kumatu atako bukomo ahambile guchese guchese gwene gulimo buwanga nenga mutwe mutandalafu aguwambile ku kyifuba mumu gwakasile nenga hawene misaala giligawo lukungu lwabonekelele idayi

I'nzuchi yamiliya ate yaneta nenga eliko ni gamooya ya iliko ni zipapa zimiliya ili muchimuli, chimuli chene cha yellow nenga kutuulo kwene chimuli chene cha'purple ili kutusamo bufu bwene bwesi i'za kukolamo buchi nenga mumu gwakasile

Bazungu babili baliko bajenda bosi bagwatile bipaale binyimpi, aliko umuseza agwatile zigaluvindi nomukaasi agwatile kasawu mumukoono munyelezi, nenga bosi bagwatile tsingato, umuseza agwatile changazi chiwaanga ni chipaale chimali ni zingato zimwaanga ni zigaluvindi ali ku'jenda, umukaasi agwatile chipaale chinyimpi ni changazi chitandalafu lizuune lyakula lya ni zingato zi zimali ni saawu nenga umukaasi gundi naye ali kubitana ni nabo asudile bitu kumutwe muchicapu wa'sudile nkumbi kwibega gindi awambile mukoono, asudile ni chipapula mukoono e'boyele ni leso baliko bajendela kuchiyila chene nenga chasimba chiliko bunyaasi kulugudo nenga mumu gwakasile kutuulo kwene kuliko bi..

Liwondo likulu lyahangala lyazuna lyamiliya lilayi lili kumushebebe nenga lyagona hasi hawene bubaale mabaasle galiwo gabili magyekye ni gimisitu naye giligawo.

Imotoka yebasilikale nenga imali yemile kutulo lwe lugudo lwo kolasi nega lugudo lwene luliko lubyengabyenga lwamiliya basilikale bene balinda lugudo bagwatile migato mimali nenga kutulo kwene kwelugudo kuligako bunyasi ni kyikomela naye kyiliko mulyango mumali ni imotoka yabonekele muchikomela mwene idayi ni gusala naye gulimo

Silingi zinoti za uganda nenga kaliko ke kumi tano kadwela ni zejimitwalo jibili zibili ni kalukumi kadwela ni ke kumudwaalo Kadwela, ke kumi taano bakakola ba irangi irangi ya green ke ke ji zi jimitwaalo zibili ze langi ntandalafu, kalukumi kaligamo e'langi ya yellow ni ke kumutwaalo kalimo e'langi ya purple

Zimbogo zine, zibili ziliko zigunyana zama mumezi nenga zimbogo zene zawanga zikulu ni zinziga zene zayifumba nenga zibili zabanyusile ni gamezi ziliko zigunyana yesi zitula mumezi jindi yemile mumezi mwene nenga mezi gene manyipi ,jindi ili kutulo kwene nenga kutulo kwene kwegamezi kwene kuliko bunyaasi bubisi ate bwaneta bwamiliya ni dayi misitu jabonekeleyo janeta.

Kanwinwi kawanga kaliko moya mawanga kaleya imumwa nenga imunwa wene ya yellow, kagolomule ni bujele bwene bumali atee kalala kili kabulukila mungazi nenga mumu gwekasile kuzipapo kwene ni kumutwe nenga asi yene bunyaasi buliwo bwabonekele ni jimisitu.

Zimbogo zine zili kwama mumeezi ziliko zigunyana zenyusile michinga ziliko zigunyana daayi nenga zimbogo zene za'angala zinziga, zinziga zene zayifumba i'jindi yemile mumeezi nenga eseza yabonekele ko ni gamanege, i'jindi ili kutuule daayi yasilile daayi kutuulo zibili ziliko zigunyana nenga za zabanyisile meezi gene nenga kutuulo kuliko kwene bunyaasi buliko ni jimisaala ni gumumu gwaksile kutuulo gwene gwe gameezi

Umuseza ali kufuuga ipikipiki aa ipikipiki yene mu mayembe gutangi gwene gwesi batamo mafuuta gutandalafu ni litaala lyene naye litandalafu nenga ahambile mu mayembe nenga mumu gwakasile ali kufugila kulugudo idayi yene aliyo baana bagwatile zingubo zifanana bama isomelo basudile ni zisawu ku migongo zingubo zene ze'blue gundi eboyeleko kyitambala kyiwanga mumilo ni kumutwe nenga maduuka galiyo idayi yene zinzu ziliyo ni busaala.

Zisolo zidatu nenga zilimo buwanga ne bumali tsili mumisitu mubunyaasi nenga bunyaasi bwene bubisi ne jimisaala nagyo jiligamo nenga mukisa mubisaalia mwene ne bunyaasi mwene mwakweyuka mwakosele

Majani bagabyala kukadinga magali gatyo nenga imwalo ichende iliyo gandi gali kukadinga kyanjeleka nenga mumu gwakasile nenga idayi kutulo kwene kwegamajani misaala giliko idayi yene madoote gali kubonekelayo ni zinzu zabonekeleyo zindala zegamabaati matandalafu zindi mawanga nenga mumu gwakasile idayi yene nayo nenga mungagi namufeli aligamo umudambi ati nenga ligulu lya kweyukile

Inyanza ingali nenga iliko mayengo madambi gali ganigisaga nenga mungaji namufeli alimo alimo umumali ni buwanga bwamulikile kumezi buwanga bwene bwamulikile bwa yellow .

Umutu agwatile bigubo mukono bye blue bimulemes niyoni aleke kufuna bulwale agwatile ni ingubo imwanga aliko akuba umutu ipiso ipiso yene imwanga ali kumwigisa ipiso kwibega ali kumwingisa ipiso kwibega nenga umutu wene wesi ali kwingisa ipiso kwibega agwatile zingubo ingubo imali aneta ni kwibega kwene nenga umutu wene ye ali kumugunya ipiso.

Zikaafu zingali zili mikyijewa zili kudya bunyaasi nenga ziliko ni zinziga zindeyi zindala zikaafu zindala zimali zindi zitaandalaafu zindi zilimo buwanga ni butaandalaafu ilimo idwena imwaanga ili idaayi nenga mumu gwakasile nenga bunyaasi bwene bwaneta bwademba zindi ziliko zenyusile mitye mungagi zindi zatele mitye hasi ziliko zilya nenga mwigulu mwakweyukile kamo akaba kanamufeli ni gusaala gwabonekele idaayi yene ni gimisitu naye giliyo.

Ba bana baliko badima ku kisawa bali bane, nenga usokele wagwatile kyi pale kyi wanga ni kyangagi Kya green abalayisile makono, uwekabili agwatile kyamwalo kyilimo bu wanga kyangagi Kya blue, uwe kadatu agwatile kyamwalo kyi wanga ni kyangagi kya yellow,u sembayo agwatile kyangagi kyitandafu ni kyamwalo kyi mali ebuyile ni bigubo bi wanga mubijele, baliko badima nenga kutulo kwene ba bana baliko bemile ni idayi yene zinzu ziligayo niyo zili ze kamabati matandalafu mabati ga kadiwa mu ma banga mwene misaala giligamo zinzu zindi zabonekele idayi.

I'nzoofu ya'angala e'kulu nenga ili ili esi ili bunyaasi bwayomaga nenga yatula ni zinziga, luyiga lu lulala lwamenyuka lundi luchiliko luboofu lwene lwaleya nenga e'daayi yene misaala jiliyo ni gumumu nayo gwakasile nenga bunyaasi buligawo budambi nenga bunyaasi wene bwayomaga

Lugudo lwe litaka nenga luliko ni bunyaasi a'gati nenga kutuulo kwene nakwo bunyaasi buliko, bunyaasi bwene bubisi ate bwamiliya nenga lugudo lwene lwayusamo mumaaso, esi mwefumbila ne mwikoona mwene mulimo bunyaasi bwaneta ni jimisitu ni gusaala guduwa gulimo daayi yene nayo misaala jiliyo migali nenga mugunda kwene kwachalama busa paka e'daayi yene

Umutu emile kutulo lwe inyanza nenga agwatile kyipaale kyinyipi ni kyangaazi kyimali kyilimo ni butonyeza buwanga nenga a'ambile ka kayimbo engisile mubijele, umutu yene abesema bijjele byamiliya agwatile ni sapatu umumaali nenga meezi nago gabonekele ni gumumu gwakasile kulubega lwomutu wene lunyelezi

Umukasi ekale kuchiko hakutu hesi batundila airtime basidika ni ku ni kutusayo silingi nenga kungagi kwene kuchikokolo kyene kuliko kyitabu kyitandalafu kyindi kyimanaga chikokolo kyene bachikaka ilangi ya yellow nenga bahandikako bilomo mulangi iwaang bahakako i'laangi ye blue bahakako ni i'laangi itandalaafu bahandikila bilomo mulangi itandalafu nenga umukasi wene eboyele agwatile zingubo zimali nenga eboyele kyitambala kumutwe kyitandalafu nenga mumu gwakasile nenga idayi liduuka lyabonekeleyo liduuka lyeene begulewo.

Inzuki ili ku bululuka yaziile mu kimuli, kimuli kyene kya purple, yazile kuyooda bufu bwesi ikolelamu buki nenga inzuki yene ilimo bwa yellow ilimo ni bumali iliko ni gamooya nenga yaneta, yamiliya, indayi. Zinzuki zama mu zinzuki zama mu bimuli kuyooda bufu bwesi zikolamu buki nenga bimuli byene bili kupi, bili bili adwela bigali nenga mumu gwakasile ku bimuli mweene.